Gedwaye kan oo cayaran sakelow ku jiraadhayaxaa ku jira caleman leh calaaman babalaran leh

Waxani wa doro madaxana gadud ka tahay waxayna le dahahy lugo wana doro socoto oo qarabo don eh

Bariis waaye cunto waa taas miisay saaran tahay labo gallaasa fuusho qaandaa ku jirto. Waa bariis ,barbarooni, hilib iyo oo miis saaran oo diyaarsan

Toon weyeh oo badan oo meel kujirto waa toon cad cad ee leh dahabi eh waa toon oo meel kujirto

Wakanhe niminwaye melkasokulmen hada wilkanwuxuwata qamis cagar ocadeh midkalanawuxu wata qamisbalug iyo camamad talefon firinoya tintana wey ujarantahay sunny ugujarantahay

Sheekh waaye, oo garleh, oo camaamad u saaran, koofi usaaran ,koofi gashan qamiis oogu jiro makroofanoo heestaa meeluu fadhiyaa kursiyuu ku fadhiyaa makroofanoo heestaa gacantana waxuu ku heystaa.

Nimankan meeshey isugu imaadeen meeshana waxaa yaalo dooni ulal waana laba nin mid macawiisaaa ugu jirto shaatii iyo cumaamad ulal ayna gacanta ku hayaan

Kana waa geed cagaaran oo kuyalo meel banaan ah oona dheer oona caleema leh wuxuuna ku yalaa meel banan ah waa geed cagaarn oo qabowsi loogu tala galay

Kani waa shati oo ku jira geedka papalca caaga ah oona gacmaha ulalapan oona cusup oona jalee kalar jaale wxuuna ku jiraa geed pompele oo caga ah

Caagan geedkan waa geed boonbale ah oona saran cabaayad iyo turaaxad cabaayadana waa madow turaxadana waa cadaan geedkuu kujirana waa geed jaala ah meeshuu aalana waa armaajo

Kana waa dahab oo saaran katiin madow ah dahab katiin iyo jijinteeda. Waa dahab oo cadaan camal ah , waa dahab oo meel madow saaran.

Meshan waalami xagawaxatagan Askar dhaskale waxatagan Askar dhankaskalawaxatagan askar owatan dharka cidinka mikas wuxuwata sirwal iyo shati tute

Dadkaan waa dad ciyaartooy ah oo mid wuxuu xiranyahay buumo fanaanad iyo kabo cad midna waxa uu xiran yahay buumo iyo funaanad iyo kaboo uguduud ah midna wuxuu xiranyahay buumo iyo funanad iyo kabo madow ah midna kubaduu gacanta ku hayaa wana ciyaartooy

Halkan wax yalo fananado kalar kode waa madow iyo cadan iyo cades iyo baluug iyo basal iyo jale

Pulkeetiyal wayee oo padan uu cad cad eh oo dhinacna ka dildilacsan waa pulkeetiyal padan cad midna dhulkuu yalaa midan wuu kor saran yahe

Waa ari hal meel iskugu imaadey waa seddex cad cad iyo hal madow geeso ayey leeyihiin. caws cagaaran ayey cunoyaan qoryana way agyaalaan.

Sariir wayee odhinac garpaha cadcad ka ah oo sariirta jaale eh saran shumac iyo raashin iyo dahaman ku xiran yahe darpiisna garpa cad cadna wey leedahe

Ubax jaale eh.oo dhaxdane cagr ka eh Baldiga kujirane modow eh meshA usaranyHay mel Cadeh wa ubax Mis bu saranyahay oomara cad kudabolan jalo wayo

Wakanaa ninkaan waxuu xiran yahy oo kiyaal garna wuu leeyahy shitiyaa ugu jira iyo funaanad dhankaasna waxaa kajira dumar oo xijaapan oo watana koofiyaal cad cad

Waa kan nin ninkane wax soo bixinooyo waxaa uxiran maro jalo ah iyo funanad surwal madoow ah sacadana waa uxirantahay wexwy soo qadayan waa wax ku jira baldi gari cagaran mamana way la socota

Waa kane kana waxa waaye baasto iyo suugo oo isku karis ah dhinac waxaa kasaraan sabaayad dhinac waxaa kasaaran ukun dhinacna waxaa kasaaran liin waxayna kujirtaa saxan waxayna sarantahay miis waana baasto iyo suugo isku karis ah

Waa cagi dharku lagu sharaxayy

Halkane weelashan waxaa kujiro sid barandho jikin iyo hilib waa cunto oo laba meel kukal jirto dhinacaas waxaa aalo barandho iyo jikin iyo hilib dhinacana barandho iyo jikin

Meshanwaa mel dad ku soo kulmeen mid waxuu wataa funad mid waxuu wataa qamiis mid waxuu wataa jakat mid waxuu wataa okiyaalo mid waxuu wataa funad madow mid waxuu wataa macmuus uxiran waa niman meel ku soo kulmeen

Nin kaan gacanta wuxu ku haaya canjeero iyo maraqed dhaxda waxa ugu jiro waa ukun dhinac waxa ugu jiro hilib dhinac waxa ugu jiro sugo dhican waxa igu jiro kosto waxa gacanta ku haayo waa nin

Nin kaan wuxuu jar jaroya safiito waxawayana geed bulug ah ma kiinta safitada lagu jaraayo nin shaati igu jiro wayay gacanta sacad igu xiran otinla woo layahy xagana waxa saran kofitisa iyo shatigisa iyo labiskisa

Dadkaan waa dad meel iskugu yimaadeen. Wuxuu leeyahay. wuxuu xiranyahay dhar oo tuute. shaaribane wuu leehay .tanbku xigta waxay xiran yahay waa gabar asturan soo xijaaban. dhar tuuane way xiran tahay

Kane wa binso oo diyarsan kalarkedu wa gudud jallo iyo gudud gudah eh waxana binsana wayo waxayne sarantahay wel Nina gacanta

Intanaguriwaye xagana waxa yalo alab sidabaaf dhinacmiis bafka kalarkiswacad miiska kalarkis waagaduud meshana dhulbananwaye miis Sana xagayalo osafito eh

Kan fadhi waaye oo kalarkiisa yahay madoow mahali xaga barkinaa saran xagga biraa aasho dhulka mutuleel waaye oo kalarkiisu yahay o kakalarkiisu buluug uu yahay

Kane wax waye silsilad silsilad kalarked ne cadaan midne gariij jaalo waa labo xabo silsilad kuwa gacmaha lagu xirto adee u qurux badan yihiin

Meeshan waxaa aalo laba xabo soolar oo laba miis kukala dhagan laba miis weye lugana wuu leeyahay

Dadkaan waa ardey oo meel ku so wada kulmey waa ilmo yar yar oo xiran qamis suno eh qamise wada xeran yihiin midkaas mid tinta u jaraan tahay mid ma ujarno wayo kuligod qamis ayey wada wataan

Kana nin waaye oo wuxuu xiran yahay shaati oo cad . Tintane way u daysan tahay. tin badan ku taalo. meel tubo ag joogaa. gacanta kalane meel ku haystaa. tintiisane way u waxaysan tahay.

Ninkan waa nin ciyaartooy ah wuxuuna xiran yahay kabaha ciyaarta banooniyuu dheelooya buumo iyo fanaanaduu wataa hada mehaasu ordooyaa tintiisana way u deesantahay wuxuuna jogyaa garonka ciyaarta

Labadaan wiil waa labo wiil meel waxbarsho joogaan mid waxoo qorowaa midka wuu fikirowaa gacantoo afka ku heystaa midna buuguu qallinka ku qoroyaa, mid shaati oo caadiya aa ugu jirto midna shaati yunufon. Mid shaati caadi iyo finaanad maaliyo ugu jurto

Wxani wa bir wana labo biro mel talo meshana wa mel dhul mutu lel eh inta bakad aa tasho intana safito intana waxa yalo jodari iyo is bon yus

Waa kana ninkane wuxu gacanta ku heyaa sabuun oo kalarkisa uu yahay madoow ninka gacntisa ay tahy cades Gacan cad korne wax ku qoran qoraal sabuntane kalarkisane waa gadud

Meshan waxa yalo gaari korwaxakasaran Labacalan midkalarkisawabalug dhaxdana xidig cad ayukuleyahay midna kalarkisa wa

Waa kanee meeshaani waa beer xadda waxaa ku Aalo moos inka waxaa ku qoran far, moos oo caadi, waa boos karrartiisa jaalo uu yahay dhiyacna jaallo uu yahay, waa moos karrartiisa uu cagaar uu yahay inkana biyo ayaa ka socdo xaddana caraa ku taal

Mashan wax yalo mis kalar kisi waa cadan waxaa saran keeg kalar kisi waa cadan iyo qahwi

Meeshaan waxaa waaye waa meel dhabo. Inta waxaa aalo gaari baabuur xaga carraa ku shuban xagana carraa ku shuban intane makiin iyo waxaa aalo aalo waa meel dad ninaa taagan ninkaas wuxuu xiran yahay macows, buumo kabo, fanaanad

Halkan waa yalo bukus kalar waa jale iyo oraji iyo baluug waxaa dulsar sedx fananad kalar kode waa baluug calan iyo garay iyo baar

Meeshana waxaa fadhiyo laba wiil laba shaati oo cadaan ah ayay kala watan mid buug buu ku kor fakiriyoo midna meluu egoyaa qalin buulug ah ay haystaan tintana way ujaran tahay

Wakan sidax xabotufax intasaaran kalarkodana gaduud jaadlo iyo dhinac cadees xagana waxaayala caagshaani iyotarmuus iyo bakeeri melwabasaran midinalagukorhayo tufaxkorkisa na

Waakana ninkan wuxuu shaquu ku jiraa harqaan uu talooya wuxuu talooyo waa khamiis shaati wuxuu xiranyahay shaati madow garabka waxaa usaaran geedka cabirka waxaa agyaalo harqaan dhinacaas kale waxaa u jira dhar uu rabo inuu talo

Meshana wajaranjaro xawaxaujira Mel lamaro mutalel kalarkisauyahay madow iyo cad xaganawaxakuyalo ilbab kasameysan safito safitidisana oeh cades

Meeshan waxaa saran dahab oo qoor katiino iyo jijin dahabka kalarkiisa waa cadees meeshuu saranyahayna waa meel madoow ah dhankas kalana waxaa kajiro dahab kale

Meeshan waa laami oo dhismo Ku socoto xagga waxaa taagan labo shirig makiinad iyo labo nin hal nin wuxuu xiran yahay shaati cad iyo geed jaale jaakatiin jaale midka Kalaneh wuxuu xiran yahay dhar tuute iyo jaakatiin

Meshaan wax waye fadhi oo inta labo barkin ma madow saran xagane labo oo oo qaxwo qaxwo dhaxdane wax aalo miis dhulka kalarkisane waa gadud barkiman Kane waa mesha fadhiyane waa cades madow

Waa kanaa Kane waa sugo kalarkedana waa jaalo intane waxa aalo muufo muufada oo sida burka laga sameyo wexena saaran yahay sak bat digsigane waxa ku juro maraq sida fuu l maraqena oo una qano

Halkan waxaa yalo balasha idhah oo bukus ah kalr kode waa madow mesh eey saranyin cadan

Waa kane sadex surwaal surawaala yaasha oo dabaq dabaqa camal mid kalarkiisa waa jaale Midna kalarkiisa waa cadan midna kalarkiisaa waa basali suuna way leeyihiin oo madmadow lugahana dhabeey kayihiin istiriij waaye

Inta waxaa tagan pas oo shidaal hortiisna waxaa tagan nin oo xiran koofi funand guduud jaako surwaal madow kapo puud dhankaana sidookle nin jako fanad cad surwaal madow kapo madow

Saakaneetana waxaa duuban dad meel kusoo kulamy oo buraaburaayo sida gabdho iyo rag raga waxay xiranyihiin macwiis cad faanaanad cad suun gabdhahana waxay xiran yihiin maro suu yari taruxad oo madow

Intana halkaan waxa fadhiyo oday oo leh bidaar tina way kutaala sharbo uu leeyahay wuxuu gishan yahay jaako iyo shaati jaakada kalarkeedana waa bulug buluug maari oo ku sawiran caleen

Kuwaana boolis waye waxay xiranyihiin dharka tuutaha ah waxayna joogaan meel miis ayay duljoogaan xaga dhankaas waxaa oga dhagan boor sadex intana halninoo kalaa tagan oo isna xiran dhar tuute ah midkaas kale waxa uu haystaa makaroofan dhar tuuta ahna wuu xiranyahay

Halkaani waxaa fadhiyo nin oo gacmaha iskarsaarti meeshaan u Aalo buug, taleefan iyo maro wuxuuna xeran yahay se.ja suud iyo shaati wuuna faraxsan yahay tintana wey wey wey ..

Inta wax yalo saako waxey qatata taraxad iyo korgashi oo madow ah ayey wadta

Meeshana waa guri kalarkiisana cadaan geesahana ka ah madoow intana ku aasho bir albaabka waa ganjeel oo ah kalar cad geesahana madow

Wakanaa kane waa baasto dhedheer basto xilwo oo qoraac kurkasaaran suugo iyo wixii kurloogadardarayaye iyo kabsarcaley bastada kalarkeda waa jaalo iyo suugo gudoodah

Wakane Kane waa sabayad iyo sugo oo sabayada kalarkedu waa gadud cadaan sugadana waa sugo bocor iyo wexey ka mid tahat bocor iyo koroto bar barooni iyo rug waxase ka mid tahat sugo iyo sabayad

Wakanhe halkan waxayalo shatiyashii wiilasha sida shatiyasha kalarka cadanka ah waxun wata jakatin obalugah ogalusman madow iyo gadudkala leh xaganakaleh gedkiisuka camal garbahan a wuleyahay

Dadkaani waa dad meel ku Soo kulmey sida: rag mid wuxuu xeran yahay jaata-tiin finaanad madow mid shaati oo baluug mid shaati madow oo khahwo mid shaati madow tintana wey u jaran tahay

Halkan wax yalo loos oo baco kujiro looska kalar kisi waa gadud waxaana hayo nin

Meeshaane waxaa aalo wiish. xagane waxaa u aalo geedyaal sida uu ka mid uu yahay geed "tilaal"mahan ee waa geed talaal. Iyo qorax qorax oo yahuud. dhankaan waxaa aalo qashin. bir, wiish

Halkan waxaa fadhiyo nin qamiis eyow wataa kalar kisi waa baluug mari iyo amamad jale ah sacadna woow wata

Kanna waxaa waaye baasto kalarkeedna jaalo waa baasto bac ku jirto midna bac buluu cad iyo buluug midna jaalo iyo buluug jaalo iyo cada baastada kalarkeed suuga kor kasaaran kor kabsara ka saaran sida suugadana waa guduud baastadana waa cad

Dadkaani waa dad meel ku Soo wada kulmi halkaani waxa fadhiyo nin oo gar leh tinna ku taalo tis-too madaxa bigaar ka galeyso wuxuuna xeran yahay jaa shaati cad iyo shuud oo cayaaran

Intane waa meel dhisimo waxa ka tag tagan birro sida biraraha mesha lagu xir xerayo dhankaas waxa ka muuqdo jaran jaro meshane waa Meel cadaan a eh

Kan waa "biinso" mahan ee waa biiso sida canjeelada camal . kor waxaa ka saaran suugo sida hilibkii oo kale. Wax walbo jibsi. Wax waxbaa korka ka saaran waa biiso. Keenaa laga sameeya burka. sida canjeelada oo kale

Halkan wakanaa waxaa saran gasaco gasacyaasha caana sida shafida waa sadex number sadex waa gasac mid sitaawo oo sadex xaba ah

Halkaan waxaa ku jiro koosto oo jar jaran kalarkedu waa cagaar biyo cadaan isku jiro waa koosto karsano diyaarsan weyne jar jaran tahay welkey ku jirtana waa weel digsi

Meeshan waxaa ku aalo geedo sida geedo qoryo wa gedo oo mid jaalo midna waa meesha uu ku aalana waa meel banaan waa geedo kala bax baxsan melo kala duwan ku aalo

Waakan ninkane sankuu gacanta ku hystaa wuxuu xiran yahay qamiis gar iyo shaaribo qamiskuu xiranyahay kalarkiisu waa buluug

Meeshan waxaa aalo labo haan kalarkoodana cadyahay oo furka kuxiran daboolka saraana waa guduud waa hamanka sida qashinka lagu shubtoo kale waa haman oo meel aalaan meel banaaneyna aalaan

Dadkaani waa dad meel ku Soo wada kulmi sida hadda waxay dhagiyaan meel miis eh waxa u saaran biyo caafi waa rag iyo dumar gabadhu waxay xeran tahay darba-saar gaduudan sii nimanka waxay xeran yihiin shaati surwaal sida shuud waane dad shaarbe leh iyo waan aan saarbe laheyn isku jur eh

Waa kanaa ninkaana waxuu cabooya shax cadeys ah kalar kisa cadeysa cadeysa ah waxo ku cabooya bakeyri tintana waney uu jaraan tahay food waxona xeraan yahay shaati gacantana gulus ah

Mashan waa yalo ubax mash oow kujiro waa cadan kalar kisi waa cadan iyo jale

Meeshaan waa meel xaarado oo ku soo kulmeen dad badan. sida rag Waa meesha. Halkaas waxaa fadhiya shiiq oo u wacdinooyo sida waxay xiran yihiin koofi suno eh iyo qamiis.

Kana waa tarmuska kalar koda waa baseli iyo gadud madow iyo cadan

Halkaan waa meel arday oo wax ku duuwaan meesha fadhiyaan waa meel oo kursiga ku fadhiyaan miiska ay wax ku qortooyaan halkaan waxaa utaagan macalinka wax usheg sheegayo gabadhaan buug iyo qalinka gacanta ku haysataa dharka ay xiranyihiin waa dhar cadaan ah

Halkan waxa saran digsi waxa kujiro digir biyo barandho inay karkarto digsiga wuxu saranyahay mel dhaxdisa waxa kujirto digir Wadigir fican

Halkaan waxaa fadhiyo cunug. wiil oo gacanta ka jabsan waxaana gacanta ooga xeran maro wuxuuna wataa shaati cad waxaana agtaadan taqtar halkaasna waxaa ka fadhiyaan waa libkiis. taqtarka wuxuu rabaa inuus caabiyo isina gacmaha daroofisa ooga sido wuxuuna xeran yahay shaati iyo surwaal cadaan ah.

Meeshan waa meel barxad oo kusoo kulmeen dad halkan waxaa fadhiyo nin oday oo wato camaamad oo gaduudan shaati cad macawiis halkan waxaa fadhiyo maamo oo wadato xijab madow iyo waxayna Ku fadhisaa kursi dhankana waxa kasoo jira darjiin xaggana Ka jiro kursiyal kale

Waakana Meeshan waxaa fadhiso gabar oo asturan waxayna xiran tahay xijab isku days ah Kalarkiisana uu yahay jaalo dhankas sidoo kale waxaa Ka fadhiyo gabdho Kalo asturan iyo xijab isku days ah ay wataan inshareerna wuu xiran yahay okiyaalo wuu ugu jiraan oo cadaan ah gacanta waxaa ugu jirto jijin

Maantana meeshaan waxaa ku soo kulmay rag wax sida waxay dhan yihiin 5 rag 5 nin oo xiran suudad midna ka mid yahay suud cadan labana wataan suud madow midna suud buluug. mid waa bidaar uu leehayah shaarbo uu leeyahay

Halkaani waa ninamkaani waa niman joogo meel bannaan ah waxayna feran yihiinmacawiish cadaan ah, finaanad jaallo ah iyo camaamad cadaan ah tintana wey deysan tahay waxa gacanta ku waddaana waa boorso.

Dhaxda waxaa ugu jiro calal gaduud ah

Mashan wax yalo sarir wax saran go kalar waa cadan barkin aasaran dhankas wax kayalo kubadiin dahamanka waa madow

Meeshan waxaa la fadhiyaa miiskan waxaa saaran wax mado oo cad iyo bakeeri shaax ah iyo geek kalo madow fadhigana waa fadhi cadaan kalarkiisy yahay oo geesna madow ka yahay waxa saarana waa barkiman sida kalaka kala yihin waa madow cadaan iyo jaalo

Meeshaan waxaa fadhiya araday. Oo haystaan "buugman" waa buugaag. Waxayna wadaan shaati cadcad. Waxayna meesha. waa arday meesha ku soo kulantay. Waxayna gacanta ku hayaan "buugman" ma ahan ee waa buugaag.

Meshaan waxaa fadhiya dad meel kusoo kulme wayee waxeena ag fadhiyaan miis sida daka waxey xiran yihiin surwaal paluug shati cad surwaal paluug shaati galiiji surwaal paluug shaati puluug mari waa dad meel kusoo kulmeen

Meeshan waxaa aalo sida umuqo boon bale bonbalaha dharka lagu sharaxdo wuxuna wataa saako madow kalarkeeda yahay turaxad leh gariij aytahay waa saako quruxbadan

Lapadaan waalaba odey oo meshaa ku soo kulme waxaa agtaalo laba caag biyo caafi waxiina xiran yihiin ookiyaal iyo ookiyaal mid koofiyuu wataa midan waa koofi laan sharpuu leyahee garuu leyahee waxiina xiran yihiin suud iyo shaati mid waxa uu xiranyahe shati oo cadi aah

Mashan waa fadhiyo wll waxow kufadhan kursi waxow kashaqy naya kubitar

Halkaan waxa aalo jikin barandho oo duban jikin duban ceesh oo duban bariis karsan moos bisbaas waxeyna saran yihiin miis dhan kaasne waxa ka jiro kursi

Halkaan waa meel dad ku soo kulmeen sida dumar iyo rag dumarka wey xijaapan yihiin waa dumar asturan halakaan waxaa kafdhiya wiil oo asna sidookle asturan shaati oo wato oo meel egaayo gapdhahana wey asturan yihiin mid waxey xirantahy xijaap midna waxey xirantahy taraaxad

Meeshaani waa laami dhankaas waxaa Aalo bas dhankaas kale waxàa ka Soo socdo gabdho Dhar jaalle eh, iskooley ah halkaas waxaa taagan odi oo xeran macawiish iyo shaati halkaanina waa dhul bannaan eh laamiya

Meeshaan waxaa saraan meel waaye horta geed madoow eh waxaa saran dahab oo sad ah sida katiino dhago faraanti dahabka kalarkiisana waa jaalo

Mashan waa yalo sarwaal iyo shati kalar kode waa madow

Saxankan waxaa saaran bariis dooro barandho sabaayad xaga dhankas kale waxaa kajiro basal iyo qajaar dhexdana waxaa kujiro bas baas

Waa kanee meshaan waxa kuso kulmay sadex rag midkan hada mid gar wayo waxa uu xiranyahay jakatiin oo buluug ah shaaribana wuu leeyahay xoogaa yara madaxa bidaraa ooga jirto kursiyuuna ku fadhiyaa

Hakan waxa yala Ayfon dhaxdana wuxukuLeyahay AbaL waxana leyahay sidax kamiro kalarkisan waacadan dhirirkisana haltalako camal

Bahshaan waa tarayn kaaren mageceeduna yahay tarayan waxaana ku qoran number 7 waxaana kusawiran ubax labaxabo tufaax ah wajikagana lishey ka dhigee tarayanta

Hadlkan wax ku jiro canbo canbo kalarkisa waa jaalo waa canbo badan oo meel ku jiro waa sida cagaar jaalo isku dar eh waxeyna ku jiraan weel waa canbo yar yar ah

Meshaan waxane suugo diyaarsan sida waxey ka mid tahay barandho hilip bar barooni basal simsaan waa quraac diyaarsan cunto diyaarsan waxena ku jirtana saxaan waxane sida bisbaas toon ku jiraa

Halkaan waxaa saaran cagaan cadanka ah waxaa saaran dahab oo jijin dahab oo saliid saliid kalarkiisa oo jaale jaale ah waa katiino waa dahab qurxan

Halkaan waxaa saaran carfiso kararteeda waa qadaan korteedana waa madow meeshey sarantahay waa miis waxaana lagu carfiya waxwalba sida dharta guriga sida raga dumarka isku carfiyaan

Meeshaan waxaa aali lahaa jijin oo dahab ah oo wax camal uwareegsan waa dahab jaale ah geesahana kaleh ukun ukun meesha ay aashana waa meel madoow ah

Halkaan waa jiko ku shiin oo leh qadano badan sida kor iyo hoos hoos waxay ka ledahay sida qadano garayo ilaa 5 korna sidi kale waxay ka ledahy qadano garayo ilaa 3 kalarkod qadanaha waa modow mesha jikada oo hoos qeebta dhaxda waa cadan mutunel cada saran

Meeshan waxaa fa dhiyo ardayaal meel kusoo kulantay waxayna qorooyiin cashir waxayna xiranyihiin dhar jaale ah oo uniform ah waxayna ku kala fadhiyaan kuraasman

Meeshan waxa waye kushiin oleh qanadobadan qeeb cunto qeeb Alab dha dhaq iyo waxas qebkor wax lagashanayo waa melmutaleel ah mutaleelka kalarkiisa guryaha qaxwo Armajadana sidokalekalarkodana sy yihiin qaxwo

Meshaan waa meel panaan oo barxad ah oo sadax alpaap leh mid waa albabkisa puluug midna wa cad lapada gees cadiin bey kayihiin dhinacne pulugu kayehe dhankaasna waxaa ku siyaala palakoon

Meeshan meel dhismo ah waaye afar rag isku joogto fanaanad gacmo gaaban xiran yihiin waxay isticmaalooyan waa wax dhagaxaan ah oo Ku makiindooyin ay Ku shiidooyin waa meel dhismo ah

Meeshan waxaa joogto arday oo ku fadhiso darin waxay xiran yihiin qamiis mid shaati mid fanaanad koofi waxyaaley hestaan oo kitaabka kitaabka ugu jiro waa arday badanoo melel kuso kulmay

Halkaan waxa aalo Maro yaal oo si kalar Kodi kala yahay oo oo ka koobaan ilaa iyo afar Maro siddax Maro camaal kalarkoodu waa mid madoow mid garuud mid cagaar midne bazali midne zeytuun intaas mare ka kabaan yihiin maryaalka zaaiid u waa ween meel aalo

Cagaan waxaa kujiro mishaari waa caag oo kistoo dheer oo fur buluug ah kuxiran dhankaan kale waxaa ka aalo baaquli oo mishaari kujirto mishaaridana waxay ka samaysantahay qamadi

Dadkaani waa dad meel ku Soo wada kulmi waxayna qorooyiin cashir waxay xeran yihiin shaati gacmo dheero wacashiis mid wuxuu xeran yahay khamiis koofi, mid wuxuu xeran yahay khamiis fune, mid wuxuu xeran yahay macawiish finaanad

Meshan waxa saran makin wana makinka tinta oo lagu jarto iyo bakoyin kle waye ila iyo dhawr bako klarka makinka wa balug cad iyo madow

Meshan waxa kusibiran o kiyalo Sida okiyalka araga ay xirtan mid wacamid wa gudud waxa hayo wa nin waxa kuQoran Waxa hayo wa nin wa okiyalo fican oo indhaha logu talgalay

Meeshan waa meel roog guduudan uu fidasanyahay waxaana saaran miis kalarkiisu uuyahay basali halakaas kale waxaa kajiro kuraasman fadhi oo gaduud xiga kalarkoda guduud iyo qalin

Meshaan wax sur suran dharka sida raga iyo ciyaalka waa dhar sida u kala baxo shati bananad qamis surwal kalarkoodna u kala baxo baluug cagar madow jaale cades qalin

Dadkaan waa dad meel kusoo kulmeen. gabadhaas waxay heysaa faris waxayna xiran tahay cabaayad madow xijaab madow iyo kabo madow. Dhankaan kale waxaa kataagan gabar oo xiran dhar karisa weye dhanka kale waxaa kataagay wiil xiran macawis cad ccimaamad cad iyo koofi cad

Meeshaan waxaa saaran .Miiskaan waxaa saaran ubax yaal. Dhalo oo sidii ukala baxsan baluug, gaduud, basali, madow waa ubaxayo aad ku dheer dheer oo qurux badan

Halkan waxa fashion mamo uxiran xijaab waxaakala joga dumarkala ku kulmen halmeel

Masjidkan waxaa kuso kulmay dad dadkaanna waxeey kuso kulmen halkan masjid waxeena hestaan natiijo si waxee xiran yihiin qamiiso cad qamiso madow qamis baluug qamiis qalin dhalan yaro iyo wayeelbo

Halkaan waxaa aalo kumbuyuutar ka kooban ilaa iyo dhowr xabo. Waa kumbuyuutar wayn . oo sida TV camal u samaysan. waxayna saaran yihiin meel Miis ah .kalarkooda waa madow. geeesahane cadaan ka yihiin. meeshee saaran yihiin waa miis cadaan eh. Meesha fadhiga madow kalar madow.

Hal kaan waa mel dad kusoo kup meen odey oo xiran okiyaalo Shaarpa leh garleh waxu xiran yahy suud oyo qamiis waxuuna ag fadhiyaa miis waxaana usaaran miiska taleefan iyo puug iyo qalin iyo piyo caafi

Dadka waa dad mel kusoo kulmeen waxana wexena kala yihiin mis waxana talo bug borso qalin